Kudai ngekuti kunezvitenda zvinoita ngekubudikidza ngenyara dzedu kakurutu zvizvibhehlera vanokurudzira kuti munhu aoneke eishamba nyara dzake kuti aoneke eishandisa mitombo dzake peshe apapo pavanenge oda kusangana nechekudya kunyanzwi apapedza kubata kuti nyara dzigare dzakachena.

Ngenguva imweni madhogodheya anosise kusimire mbahla dzinoite kuti vasasangana neupungu hwezvitenda zvimweni. Kuitira kuti vanyazobva apapo vasahambe ngechirwere zveipepesheka nenyika yeshe.

Mukuwo umweni kune matenda anorura, anouraya andu mukati mendaraunda dzedu. Matenda aya kakurutu anokona kunge eihamba ngemhepo hino vekuzvibhadhlera vanozo pfeke zvinosisira kuitira kuti vasabatire pavanenge veiuya kotora vandmtu vanenge vafa muntaraunda dzedudzo.

Kubudikidza ngekuti amweni matenda anohamba ngemututu. Vantu vemuzvhibhedhlera pavanenge veihamba muntaraunda. Vanosimire zvekuti hazvipinzi matenda ayani mwavari ngenguva iyoyo yavanenge veibetsera vantu.

Nguwa imweni zvirwere zvinorura zvinopedze vantu mumakanyi kunyazwi muntaraunda mwetinogara, Asi kazhinjitu vemuzvibhedhlera vanohambise shoko kuti vanhu vaone kubetsereka vasaoneka veifa ngezvirwere.

Aripo mabhuku anoshandiswa kuti vantu vaneruzivo kubudikidza ngezvirwere zvinenge zveihlupa nguwayo iyoyo kana kuti kunyazwi vana vezvikora vakone kudetsereka pakutaticha kwavo.

Panoenda vantu kuzvibhehlera korapwa paripo panoonekwa nemadhokhodheya kuti apa hapadi mapirisi ASI panoda naiti kuti muntu akasire apona nekuti naiti inopinda mungazi kamwe nekamwe.

Vemuzvibhedhlera pamwepo nehurumende vanonasire njira dzekutimAshoko ahambe zvakanaka kune muntu weshe kubudikidza ngezvazvinyorwa zvinoiswe kuvantu kuti vaerenge nekuhamba zve muntaraunda veibhuire vantu ngematenda avangasangane na.

Vashandi vemuzvibhedhlera ana mukoti kunyazwi nemadhokodheya vane zvirwere zvimweni zvavanorapa vakadumaidze hope kuitire kuti zvisaoneka zveivabatawo vona ngekuti zvinohamba ngembepo.

Zvimweni zvitenda zvinohluphe vantu, zvinonesere pakuti hazviwoneki ngemadziso edu. Asi zvinenge zvode ana dhokodheya vatore ngazi, voyihloya kuda kuwona kuti zvichakanaka here nekuti mayemo engazi iyoyo.

Ngekuwa imweni kurura kunoita zvimweni zvirwere kunoita kuti may nanamukoti vahambe muntaraunda veihloya kuona kuti achisati chabata vakawanda ere asi izvi zveiizwa vanenge vakaputira hope dzavo kuitira kuti vasavatirawo zvirwere zvoizvozvo.

Nge nguva yatinenge tei pona mukati mwe ndaraunda dzedu pane mukuwo ino uye vantu veku zvibhedhlera vei uye kude koti baire naiti ku budikidza ngekuti kunenge kune zvirwere zva onekwa zvino sisira kuti zvi oneke zveide nati yoyo kuti zvisa pararira.

Kudai ngemutsangu wavo vantu vekuzvimabhedhleya vanooneka vanemazuwa avanohamba mukati mendaraunda dzedu dzatinogara veibaire vana vadoko naiti kuti nguwa yavo yekubaire yakwana.

Paripo amweni matenda anotoda kutoti vemuzvibhedhleya, madhokodheya nanamukoti vapfeke makwehle kudzingwarira kune zvitenda zvakadai ngeizvi, ngekuti zvinokone kunamira zvikaende kopedze vantu.

Pane zvimweni zvitenda zvinorapwe kuzvibhedhlera zvisingadi kuti muntu afeme mweya wakhona kunyazwi kusangana nqzvo pakati peganda rakwo hino vekuzvibhedhlera vane ngubo dzekupfeka dzekuzvidziirira kune zvakadaro.

Kudayi ngekuti hurumende dzinozoyite mukuwo yavanopinda muzvibhedhlera ,kohloya kuti vantu vakarapwa nguwayo vanganayi? Ukaenda korapwa kuzvibhedhlera ,vanotore zina rako nekweunobva kuti vakone kunyora mumabhuku avo.

Ana mukoti nemadhokodheya kubudikidza ngenguva yavanenge veishanda varimuzvibhedhlera vanokone kuona chinoshupa pamwana nenjira dzekumubetsera ndiye kuti denda rioneke reidzakira .

Muntaraunda mwedu tinoona kuti pane mikuwo yekuti madhogodheya kunyazwi naanambuya utano vanoenda veipuwe chikora kuitire kuti varambe veitirapa ngenjira dzinoningirirwa.

Kune michonja inoitwa ngevasharuka vanoona ngezvemuzvibhehlera veitsvake njira dzekudetsera ndidzona vantu izvi zvinoite kuti nharaunda dzedu dzigare vantu veidetsereka yaamho.

Kubudikidza ngekuti migodhi yawanda inotsiwa mukati mwentaraunda dzedu, mvura yekumwa munyari muzvikora ayichaperi ngekuti hurumende, peino hloya kuti chikora chinoita ere kuti chivhurwe, vanenge vei ningirazve nemvura kuti iripo ere yaka chena kuti vana vashandise.

Kudai ngekuti hurumende inotendera kakurutu kuti zvikora zvioneke zveiakwa, tutse zveiisa zve zvilavha kunyazwi mvura yakachena yekuti vantu vanooneka veimwa zvadetsera kakurutu ntaraunda dzedu dzopona izvozvo zvitenda zvinodaro zveibve mumvura.

Ndauya dzedu kubudikidza ngehurumende dzaane mvura inomwika . Izvo zvodetsera zve kuti vantu vapone mukati mwentaraunda idzi vasikabatiri zvirwere zvinouya ngemvura yakasvipa.

Mukati mwendaramo dzemadhokodheya kunyazwi anamukoti, vane njira dzavanodzidetsera ndidzo kurwise zvimweni zvitenda zvinooneka zveihamba mumututu, kunyazwi zvingakone kunamirire pamakanda avo, asi izvi zveshe zvinenge zveiite kudetsera ndaramo dzawo.

Pane mamweni matenda anenge arura pashi penyika ino yeshe asi kubudikidza ngekuti vanoona ngezve zvibhedhlera mundaraunda dzedu vanohamba nekuunganidza antu veiva bhuyira kubudikidza nematenda wo zvinodetsera kuti ndaramo dzeanhu dzisaoneka dzeirasika.

Kune mihlongano inoitwa inodetsera kakurutu avavo vanotungamira mukati mwezvibhedhlera kunyazwi mukati mwehurumende, veionesana ngendaa yezvitenda zvarura mukati mwentaraunda dzetinopona tiri.

Tikaende kuchibhedhlera paripo zvimweni zvitenda zvinenge zviri mundxondo zvisiri panyamapi asi zvinenge zvoode avavo anadhogodheya vanokone kuhluza kuone kuti dambudziko remene ririkubve painyi.

Ngenguwa imweni tinoone kutambudzika kunoite vana vadoko ngendaa yekurashikirwa ngeabereki vavo. Iri ndaa yekuti vabereki vanenge vakorera kuone rudetsero, kunyanya pabuxabanga kusizi kueme kwakanaka.

Kuite ngano kunyazwi kutamba kunoite vana vadodori nana mbuya mumabuya kunodetsera kakurutu kuti ndxondo dzawo dzisarambe dzeikarakadze zviro zvisizvo, zvodetserahe kuti vapone nguwa yakareba.

Panoitwe michonja ngevantu vehurumende kunyazwi neavavo veutsanana kana madhokodheya, tinoona kakurutu kuti vantu vanozopuwe nguva yekubvunza zvinokomba kuda kuona kuti vazwisisa ere kana kuti pachada kupetukirwa.

Hurumente dzedu kunyazwi nevemubhehleya ,vanodetserana kufundisa vantu ngenzira dzakanaka dzekupona ndidzo ,kunyazi nematenda anokona kubata vantu kuti vaziye nekudetsereka kuti vodini vakazwa zvoite kunge mutsarara.

Mumabuya mwetinogara mune vantu vanodaroko vane ndxondo dzisizi kuteramira kana kugara zvakanaka. Vanoiswe muzvibhedhlera, vamweni vakhona ndovanotorwa voendeswa kunyazwi kune vantu ana tungata kana kuti mumasoto konamatirwa .

Hurumende yedu kunyazwi nezvibhedlera zvinowona chiri chiro chakanaka kakurutu, kuti vanyore pashi zvinokona kudetsera vantu kuti vasaramba veyikarakadza ngemikarakadzo isizi kuhlamburuka ngekuti zvinoite kuti vanhu vazodzungira.

Vasharuka vanoona ngezveutano hwevantu vane mazuva avanoungana veireketa kunyazwi kuonesana ngenda yendaramo dzevantu ngenzira dzevanokona ndidzo kubetsera vantu kuti vasaramaba veifa ngezvirwere .

Paripo zvino unzwa mukati mwe ndauraunda dzedu nge vantu veku zvibhedhlera kuti tioneke tei vhura neku erenga kuti tirambe tiri awawo vanoziya zvino karirwa kunga teita mukati mwe ndaramo dzedu nekunge teito fundira kunyazwi ku taticha padera pezviro zvinoti bata mukati mwe ndaramo.

Kwaane zvikora zvinooneka zveifundisa vantu kuti vaoneke veirima magomboti kunyazwi nemitombo yedu yatakakura teishandisa idzi, iri njira zvee yekuita kuti ndaraunda dzedu dzioneke dzeipona mukati mwe zviro zvakadaro.

Pane imweni michini irikuzvibhedhlera yekuti inoda vakataticha kuti vakone kuishandisa kunyazwi madhokodheya vemene vanenge veitoda vakafunda ndizvo kuti vakone kuvadetsera kuningira kuti muchini unenge weidei.

Muzvibhedhlera mwatinooneka teienda kunohloiwa kunyazwi kurapwa mune ndau dzekuti tagumemwo tinogone kugara zvihlayo. Takaemera hama dzedu dzirikurapwa kana kuti takaemera kurapwa isusu vakona.

Patinoenda muzvibhehlera tinoona kuti weipotera mukati mechibhedhlera panotanga kuita ndau ine zvikwangwari zvinokukomba kuti pounoda kuenda ngekuri izvi zvodetsera kuti vantu vasaoka veinzerereka mukati muzvibhehlera kuburikidza ngekurashika.

Tiri kuzvibhedhlera kune ndau dzinoonekwa dzeiiswe zviro zvinobudisa mututu unonhuhwira. Kuri kuite kuti ndau idzodzodzo dzihanirike ngeantu kunyazi veihambemwo vabetsereke yaambo.

Muzvibhedhlera mwatinorapirwa kakurutu, munenge munemimbiti inoyisa mimvuri kuti vantu vagare, kunyazwi shango rinosvipira rinosimwepo, reyiteyizewa ngevantu vanoshandepo, kuyite kuti parambe pakaningirika.

Vanthu vanoshande muzvibhedhlera madhokodheya nana mukoti vane mwoyo yeku tsongerera kuitire kuti vatenda vavo vakone kureketa zvinovahlupa nekuchizotsvake njira dzekuvadetsera ndidzo.

Kubudikidza ngekuti ntaraunda dzedu vakawanda vokone kuerenga. Muzvibhedhlera tinoona vanoise zvikwangwari zvinokhombe vantu ndau dzakaparadzana pakati pechibhedhleracho. Zvoite kuti vantu vasaite nzerere nzerere ngekuti vari kurashika.

Panesimbi dzinoshandiswe kuturika mitombo inoshandiswe kupinde mukati memwiri yevantu kubudikidza ngenayiti. Kunyazwi uripamubhedupo inenge iripasinde papapo. Zvinoyite kuti ana dhokodheya vasaramba varipa sinde newe vakabatire chirocho.

Ndau dzinoonekwa dzeitengeswe mitombo dzimweni dzakhona dzinengana dziine madhokodheya mukati kuitira kuti avavo vanenge vasingazwisisi ngemitombo yavanenge vatengeserwa vaanenguwa yekubvunza kuti zvinoshanda mashandirei

Kudikidza ngekuti muzvibhedhlera mwetinoenda teihloiwe. Mune ndau dzakanaka yaamho dzavanoise zvihlayo zvekuti avo veshe vakaemere kuzohloiwa ndiana dhogodheya vaone pekugara pakanaka.

Anamai vanenge vabara vana vanenjira dzavanobhuirwa ndidzo kubudikidza ngekupakeya vana ava kuitira kuti vana ava vasazokura miri yavo isizi kunge yakaguma pandau yavanofanira kunge iri. Kunyazwi kubatwe ngezvirwere izvozvo zvinobate vana vasizi kurya zvakakwana.

Vatenda pavanenge vari muzvibhedhlera vanomuswa mangwanani ega-ega kuti vaende kooshamba. Izvi zvinodetserazve kunyazwi madhogodheya paanohamba anenge eihloya kuona kuti vaanani ngevari vokodzerazve kupetuka, vokodzerazve kuende kumizi dzavo ngevari.

Ngazi kunyazwi makhararwa atorwa kuvantu zvinovhenekwe mumuchini mukati mwezvibhedhlera. Michini iyi inokhombisazve kuti vantu vanenge veida kurapwa ngeyi, zvoite kuti mishando yemadhokodheya iite nyore mukati mwezvibhedhlera.

Muzvi bhedhlera mwatinoende kohloiwa, mune zviro zvava nonamira kitira kuti titatiche nekuona zvino zotibetsera nekuramba zveizovtibetserazve, mukati mwendaramo dzedu.

Madhokodheya kunyazwi ana mukoti muzvibhehlera vane nguwa iyoyo yavanopfeke mabhachi ekuchena kuitire kuti zviva nyore kune vanenge veida kudetsera kuti vaziye kuti uyu ndidhokodheya wepachibhehleracho.

Kune avavo veshe vanoda kutaticha vozoite madhogodheya aripo mabhuku anovherengwa ane zvinoenderana neizvozvo. Kuitira kuti muntu azoguma apapo aziya zveshe zvinodikanwa.

Kune zvimweni zvirwere zvekuti ukaenda kuzvibhedhlera kuti vazonase kuziya kuti chiini chemene chirikukupanda vanosise kutore ngazi yako vobeke muzvitumbu zvavanozoenda ndizvo kohloya kuti mungaa mune chiini chinodetsera pakuhluza kuona chirwere chiri mukati mwemiri wemuntu.

Ana dhokodheya pavanongire zvimweni zvitenda vanonga vachida imweni michini inovadetsera ngekuti azvionekwi ngemadziso ega saka muzvibhehlera mwedu yaamwo michiniyo iyoyo inodetsera ana dhokodheya kuti vaone zvitendazvo.

Kakurutu vantu vanosise kudetserana vari muzvikora kuti chashupa umweni umweni odetsera ndokuti veshe vaoneke veikupuka asi mizera yoende kuzvikora yaite mizera midoko ine ndxondo dzinokweya mazuvano.

Paripo michonja inoitwa inounganidze vakuru vese vemuzvibhedhlera kuitira kuti vaoneke veibhuirwa ngenjira dzakanaka dzekudetsera ndidzona vatenda muzvibhedhlera zvevanenge veidetsera vatenda vari.

Muzvibhedhlera tikaenda tinona kuti tinofundiswa ngendaa dzemimba. Kune avavo vanokona kudzidusa kune kune avavo vanokona kude kudzingwarira. Zveshe zvinenge zvine pazvakanyorwa zvopuva vantu kuti vaverenge nekuva neruzivo.

Nguwa dzakawanda vanthu varimuzvibhedhlera vanoite kuti nharaunda iziye ngezve matenda anodaroko eihlupe vanthu kuitira kuti ngenguwa yavanorwara vakasire kurumbe kodetserwa kuzvibhedhlera.

Kudai ngekuhamba kunoita nguva, hurumende kunyazwi nezvibhehlera zvinokone kuone zvirwere zvinenge zveiuraya antu nguvayo. Votore nguva yavo yakakura veifundisa vantu kubudikidza ngezvirwere zvakadai ngeizvozvo, kuti zvisaangira kiuraya vantu.

Paripo imweni mihlongano inorongwa ngehurumende inosanganisira zvemadhokodheya emuzvibhedhlera kuti vaoneke veiungana veibire vantu kunyazi kubetserana kuona ngenjira dzakanaka dzinoita kuti vantu vapone muntaraunda.

Hurumende kakurutu dzinooneka dzeidetsera madhokodheya kunyazwi nana mukoti ngenda yekuhambe veibhire ntaraunda kunaka kwezviro zvinenge zveiitika mukati mentaraundadzo kunyazwi kuzvibhedhlera zvotoita kuti vantu vasabatwezve ngematenda.

Ukarwarisa uripamuzi pako, dziripo motokari dzemuzvibhedhlera dzinorumba dzouya dzokuteka-teka kuenda newe kuzvibhedhlera. Motokari idzi dzine zvakakwana mukati mwadzo zvinokone kuto kudetsera uri munzira kuende kuchibhedhlerayo.

Zvibhedhlera zvedu zveiakwa zvine ndau dzekuti vanenge vasati vadetserwa vanokone kumbogara vakadzorora, kunyazwi neavo vane hama dzavo dziri kurwara dziri muzvibhehlera vakaemera mukuwo inotenderwe kuti mupinde koona varwere.

Kudai ngekuti vantu vano funda ngenda yekuda kuzo rape vantu muzvi bhedhlera vanoto fundiswa vei kombidzwe zvaka ite mitizo ye vantu vakona kuti vazo ziya kuti ndo zvavanenge vei rapa.

Tinooneka kakawanda teienda kuchibhedhleya kubudikidza ngekuti pane chinenge chatsinza mukati mwenyama dzedu kubeni mazuwaano vanokurudzira kunyazwi avavo vasikarwari kuti vauye vahloiwe nguva ichipo.

Mukati mezvibhedlera mwetinoenda tiyirapwa, tinowona kakurutu kuti zvibhedlera zvedu zvakaakwa zvinokombise zvirimukati. Dzimweni zvembatso dzinokomba zvekuti zvirimukati zvinenge zvisingawoneki seri kwerukumbati

Tikaningire pazvikora panofunde vana vadoko panongana pane miara miara nemakhambi ngekuti ndizvo zviro zvinodakarirwa ngevana kunyazwi rushosha rwevana rune ruripo rune makambizve

Kuzvibhedhlera zvakawanda kakurutu kundau dzinorapirwa vantu ndidzozve ndau dzinokone kuonekazve dzeida kubhadharwe mihlare kuti pane zvinenge zveida kubhadharwa zviya pakati pechebhedhleracho ichocho.

patinoende muzvibhedhlera tinoone kuti pane ndau dzakawanda dzinobatanidzire rukumbati rwarwo nerwumweni. Kuitira kuti kwanyanaya kana kuti kwanyazi kwapisha vantu vakone kuhamba kubve pane rukumbati rwumwe kwenda panerwumweni.

Kakawanda mundaraunda mwetinogara zvibhedhelera zvakawanda zvinezvi kwangwari wogumepo kuti uone kuti waguma pazvibhedhlera kunyazwizve nenjira yekuhamba ndidzo kuti uone kubetsereka.

Muzvibhedhkera muzhinji munenge mwakakwatakwadzwa kuitire kuti vantu vaone pakanaka pekugara pane mumvuri veiemere kude kuchizosangane nemadhokodheya kunyazwi nana mukoti panguwa iyo yavanenge veioandwe mwiri yawo.

Hurumende ineurongwa hwaionoita hwekuhamba veipa vantu muzvibhehlera mutombo inokone kushandiswa ngemadhokodheya kuitira avavo veshe vanenge vauya veide kurapwa vaoneke kudetsereka ngenjirayo iyoyo zvinodetsere vantu kuti vasapedzerwe mare nemuhlare yavo mukati mwekuzotenga.

Kudai ngekuti nguwa yatinoona ndiri pavanotaticha nekuhluza kuona kuti njira dzinodetsera maningi tinoona kuti mukati mezvibhedhlera ngekuti Vakafunda votanga tidetsera vakaata apapo.

Zvibhedhlera kakurutu zvoakwe mazuva anaya, zvovakwa ngenjira yakanaka yaambo yekuti weigumepo unokona kutoningira, kuti kwauri kuda kuenda ngekuri kubudikidza ngezvikwangwari zvinenge zvakaiswepo zvinokombise vantu njira.

Kakurutu mukati mwezvibhehleya tinoone kuti munoonekwa mweionekwe ndau dzakawanda dzinoite kuti vanhu vagare vakaemera kuonana nemadhokodheya kunyazwi nanamukoti.

Kumibhedhu inopuwe vana, vadoodori varwara ,kune zviro zvekutambisa zvakawanda, mitekwerede inokone kupuwe vana ava, ngenguwa iyoyo yevanenge vari muzvibhedhlera veihloiwa ndiana chiremba.

Kune zvimweni zvekurya kunyazwi nemuriwo imweni yetinosisira kurya kuitira kuti makodo edu arambe akagwinya asi izvi zvinooneka kubudikidza nekuerenga nezvetinoona teipuwa muzvibhedhlera.

Tikaenda muzvibhedhlera tinoona kuti kune madhokodheya anorapa zvakasiyanasiyana ,vamweni vanorapa zvinosanganisire makodo ,zvekuti vanenge veida kutanga vahloya kuti rakaguka ere kana kuti rakapesana nerimweni rakona.

Mukati mwekutaticha kwevanhu vanode kuzoita madhokodheya kana anamukoti munoonekwa mune zviro zvakawanda zvinoonekwa zveida kuziikanwa ngemuntu kuti azoguma apapo paanozozwi okodzera kuoneka eirepa antu asi ngenguyayo vanooneka veipiwa zviro zvakanyorwa zvekuerenga kuti vadetsereke ndizvo mukufunda kwawo.

Kune imweni michini irimuzvibhedhlera inodetsere kuti madhogodheya akone nekuone uxopo hwemene hwemuntu veihloya panenge pane dambudziko kuti vakone kudetsera zvee vatenda vanenge vauya kuzvi bhedhlerayo.

Kune zvitenda zvakawanda zvinopindirwa ngehurumende kakurutu kuri kuzama kudetsera vantu pakupona zvirwere izvi zvinosanganiisira kuomarara kwezvibereko.

Ngenguva iyoyo patinoenda ku zvibhedhlera vasati vatirapa zvakawanda vanotanga ngeku hloya kuona pa michini yavo kuti ngazi yedu iri kuhamba muhambiro kwawo ere kunyanzwi mwoyo yedu iri kuhamba mahambiro kwawo ere veichizoenda mberi nekuti rapa.

Tikaende kuzvibhedhlera kudakorapwa unoone kuti unogumepo vanotange kuhloya kuti mwiri vako uri pandau pavo kwemene ere. Kunyazwizve mahambire anota ngazi ndivo emene ere anoita muntu vakapona, izvi zvinozwa muntu usati varapwa.

Kudhibana kunoite madhokodheya nevatenda veivafundisa nekuvazivisa ngeurwere hunodaro huripo pavari pa ndaraunda dzeshe dzavanenge vari, kunobetsera yambo kuti zvitenda zvioneke zveidzakira mundaraunda.

Paripo muchini imweni iri kuzvibhehlera inoshandiswa kuhloya ndiyo vantu asi unosisa kupinda mukati mayo yochiningira panopanda mukati memoyo mako madhokodheya echinyora pashi madetserero avangakuita.

Panoende vantu kuzvibhedhlera vanokone kohloyiwa kuti kuningirwe kuti ngazi yavo irikuhambe zvakanaka ere zvoitazve kuti madhokodheya zvive nyore kwavari kubudikidza ngekuti vanenge vane michini yavanohloya ndiyo kunyazwi kuningira paruthunga rwavo.

Nguwa inweni vantu vanooneka veirwara zvitenda zvakasiyanasiyana zvinosanganisire kuite bayo pashi petsoka dzavo asi vakaenda kuzvibhehlera vanokona kodetserwa nekuziviswa kuti chingadaro chiri chitenda chiri.

Muzvikafu zvetinorye mukati mwemuzi yedu zvinozikanwa kuti ichi chinodetsere mukati mwemwiri yedu asi ukaende kohloiwa ndiana dhokodheya vanokubhuire kuti wanze chakati wanze chakati kuitire kuti mwiri urambe wakagwinya.

Paripo zvimweni zvitenda zvinooneka zveihlupe vantu mukati mwendaramo. Asi kakurutu zvinode kuti tiende kuzvibhehlera toohloyiwa nekuchiningirwa ngemadhokodheya kuoneke kuti panodiwe mitombo yakangenyi inooneka yeizvipedza.

Madhokodheya edu muzvibhehlera ane mukuba wekunasira ukana hwakanaka nevatenda kuitira kuti mutenda asundwurike kubhuya cheshe chinomutsinza kunadhokodheya.

Ngeimweni mikuwo, madhokodheya nanamukoti vanogume panguwa yavanonetseka kakurutu, asi kuburikidza ngekuti vane ruxunga nemichini inovabetsera kurapa ndiyo, zvinooneka zveiite kuti mishando yavo ioneke yeireruka.

Kudai ngekuuya kwaite michinimi mukuru muzvibhehlera mwedu .Ukaendeyo korapwa vanokona kuhloya kuona kuti dambudziko rako riripari kuburikidza ngekukuisa pamuchini veichiningira ,zvasiyana nezvemazuva ekudhaya .

Pakurutu muzvibhehleya vanoshandise kunyazwi makodo akawomeswa evantu veida kunase kufunda nekutaticha kuti vaziye kuti ndizvo zviro zvavanenge veirape vantu pavanenge vaona veirwara.

Petinoenda kohloiwa kunyazwi kurapwa muzvibhedhleya kune zvimweni zvitenda zvinenge zvoda kuti madhogodheya atange avhiya mukati mwedu. Kuhluza koona kuti dambidziko remene-mene ringadaro riri painyi.

Paripo imweni michini yakaita madumbu yekuti unotanga wabaiwe naiti mushonga wobekwe mungazi mwako wobekwe mumuchiniyo iyoyo kuti itange kuhloya kuti pane dambudziko ngepari.

Paanoende vantu kuzvibhedhlera, pane nguva yavanohloiwe ngazi, kana kutorwe ngazi ,yozoende kweinoongororwa kuti anadhokodhera vazoningira, voone kuti chiini chingadaro cheide kunasirwa mukati mwengazi yemuntu.

Paripo zvimweni zvitenda zvinobatwe vantu zvinongana zveide kuti madhokoteya atange aone kuti vokudetsera ngei, kuburikidza ngekutore ngazi kunyazwi kutore mutundo wako weunenge waita kuti vauhloye kuti wakadini.

Tikaenda kuzvibhedhlera teyida kohloyiwa kana kuti kurapwa, vane ngubo dzavanosimira, dzinoenderana nemwavanenge veirapira mwakona kuitire kuti ngazi, makararwa kunyazwi marutso asaende pahembe dzavo.

Ana dhokodheya vanokone kuhloya vantu kubudikidza ngekupfanye nyama vaide kunzwa pemene mene panenge pairwadza ngepari izvi zvinovadetsera kuti vaziye chavanenge vaifana rapa tutse nemushonga yekupa munti unenge eirwarawo.

Pane amweni matenda anotenda kuti vantu vaonekwe nge michini yei hluze mukati mwavo kuti ana madhokodheya vaone kuti dambudziko remene rinodaro riri pari tutsezve ne njira dzeku detserana ndidzo.

Kune zvimweni zvitenda zvisikaoneki ngemadziso edu zvibochizobekwe pamichini tutse vangashandisa angava makarahwa kubingaringa kuona kuti chii chirikishupa mukati mendaramo yemuntu.

Tikaende kuzvibhehlera kwedu tinoguma tinoone kuti kuneimweni muchini iriyo inoshandiswe mukati mwekuhluza nekuhloya kuona kuti chemene mene hlupa pamundu unenga aenda kuchibhehlera chinyi.

Imweni michini inoshandiswa mukati mwezvibhedhlera, inotode anadhogodheya vainasire vari vemene kuitire kuti zvabudepo vazokone kuerenga veichizokudetsera iwewe mutenda kuti uoneke weipona.

Tikaende mukati me zvibhedhleya iripo imweni muchini ino ona mukati mwe muntu kunyazwi makodo kunyazwi pari ne pari zvino ita kuti ana dhokodheya asa neseka yambo muku rape muntu.

Paripo amweni mapilizi kunyazwi nemitombo inokonyerwe mukati mwemakabhadhi kuitire kuti isaoneka yakati chenene pabanze ngekuti aitenderwi kuoneke iri peshe peshe mwona muzvibhedhlera.

Kuzvibhendlera kune ndau dzakasiyana siyana dzinosanganisira kunohloiwa kunyazwi makararwa nengazi dzevantu. Kuitira kuti madhokodheya aziye chemene chemene chavanorapa. Kunyazi chiri kuhlupa muntu.

Kudhaya vantu vaipuwe mitombo kubudikidza ngekureba kunyazwi kufupika kwavo zvekuti waiti waguma kuzvibhedhlera vaitange vakupima vochizoona kuhloya kuona kuti marebero awakaita nemaremere aunoita unode mutombo wakadini.

Kudai ngekuti ndau dzakawanda dzaane kwekubarira kune avavo vanenge vane mimba. Tikaenda muzvibhehlera unoona kuti ana mai veshe vanenge vakabara vana vavo ngenjira kwadzo ,vanenge vane hope dzinoshekerera.

Kubudikidza ngekusiyana kwematenda madhokodheya avathumanidzi vantu vanorwa risani avavo vaanani ngendaa yekuti zvinenge zveide kuhloiwe zvakasiyana mukati mwemiri dzawo.

Ngenguwa iyoyo mukadzi eyienda kuchibhehlera kuda kodetserwa kuti abare mimba yake, ana dhokodheya vanoningira kuti mwakaema zvakanaka ere mundani vasati vatange kubarisa muntu.

Nayiti chiro chisizi kujairika kunyazwi pamuntu musharuka, nepetinoende kuzvibhedhlera unotoone nemusharukwa wemuntu unonge eyikaruke nayiti, asi vona anadhokodheya vanoziye njira yakanaka yekubaya ndiyo mukati mwenyama dzevantu.

Mundau idzo dzobarire anamai vanenge vane mimba mwotenderwa kunyazwi nemadhodha kuti ange aripo eione kubariswa kunenge kweiitwe madzimai avo ngemadhokodheya.

Muzvibhedhlera ngenguva iyoyo vantu pavanonga veipuwa mutombo tinoona kuti vana mukoti vane zvimweni zvingoro zvavanoshandisa kuhamba nazvo nemaphirizi. Kunyazi mitombo inenge yeide kupuve vatenda.

Muzvibhedhlera mwedu mune imweni michini inonesa kuonemwo kozoita imweni inenge iri mishomani kubudikidza ngekuti inodhura kuitenga kunyazwi kuzoishandisa pane vatenda zvinenge zveidhura kune avavo vanenge veishandisa.

Utekwerede hunoshandiswa mukati mezvibhedhlera unofanikwa kubikwa nekubwabwarisirwa mvura peshe apapo pazvinenge zvashandisirwa umweni kuitira kuti taizezi isaramba yakanamira pasimbi idzodzo.

Muzvibhedhlera mune mitombo yakawanda inokona kudetsera ndiyo vantu vanenge veirwadziwa ngenyama dzavo. Tutsezve kune avavo vanenge varwadziwe makodo vanoshandisirwezve simbi dzinodure kuone kuti pahloyiwe kuti pamenemene panorwadza ngepari.

Kune imweni mitekwerede unokweye ngazi mumwiwiri mwedu taendeswe kuzvibhedhlera koita imweni mitekwerede inoshandiswe kututsira ngazi mukati mwemwiwiri mwedu tikahloyiwa toonekwa kuti tine ngazi shomani.

Pane hutekwerede hunoshanda kunyazi zvingoro zvinoshandiswa mukati mezvibhedhlera kutwarira mutombo kutwarira zvingava zvigero zvinoshandiswa muzvibhedhlera ana dhokodheya vasazoramba vakabata zviro zveshe mumanyara awo.

Utekwerede hunoshandiswa ngemadhokodheya mukati mwezvibhehlera, hunoti wapera kushanda hunotorwa zvobikwe mumuriro kuitira kuti taizizi dzeshe dzioneke dzeifa, vakaemerazve umweni unokona kuda kuzvishandisirwa.

Weyikume kuzvibhedlera weyida kutange kurapwa, vanotange kuhloya kuwone kuti, muiri wako unodziye zvakagumepari ngekuti vanepavanoningirira kuti muiri wemuntu usingarwari unofanakunge weyidziya kugume apa asi zvikadarikidza kubva apapo wotoziya zve kuti muntu unodekudetsera.

Muzvibhedhlera mwatinoende korapwa, dziripo ndau dzinenge dzine mibhedhu yekuti ukagumemwo, vanokuradzika votange kuchihloya, veikuise chiedza kuhloya kuti pangadaro pane dambudziko ngepari.

Nyama dzikatitsinza, tikaenda kuzvibhedhlera, ana mukoti vanokone kuone dambudziko risikadi kuti muntu ukasire wahwirire kanyi. Hino inooneka weizorapwa urimwo mukati mwemubhedhu dzemuzvibhedhleya, veihloya kuona kuti zviri kudzakira ere.

Muzvibhedhlera mune mutekwerede yakawanda nesimbi dzinoshandiswemwo. Dzinosanganisire zvigero zvinote kuti vantu nguva iyoyo yavanenge veibetserwa madhogodhera vanenge veishandisa izvozvo zvigero, kuavhe vantu veihloya mukati mwavo kuti vavarape.

Kune imweni michini iri muzvibhedhlera ine zvekutikinya zvakawanda. Michini yona iyi inode avawo vakafunda ndiyo kuti wakone kuishandisa. Ndokuti ikone kuzorapa vantu kunyazi kubudise zviro zvinokone kurapa vantu.

Zvibhedhlera zvetinopona ndizvo zvinosiyana asi kune zvimweni zvitenda zvokuti chikakubata unotoendeswa kuzvibhedhlera zvikuru zvinenge zvine michini mikuru inokone kuhluza nekuhloya kuona kuti urikuneswa ngei mukati mwenyama dzako.

Michini irimuzvibhehlera yakawanda yakona inokombe kuti panorwadze muntu pemene ngepari. Zvinooneka zveizodetserazve madhogodheya, kunyazwi neavo vanooneka veipererwa nemweya wekufema, imweni michini yakona inooneka yeikututsire mweya.

Zvimweni zvimutekweredu zvinoshandiswa muzvibhedhlera hunoinekwa hweikonyerwa pandau imwe kubudikidza ngekuti zvinoshande kuitira zviro zvakasisira nguwa iyoyo asi madhokodheya Anoziva kuti ichi ndecheapa ichi ndecheapa.

Mundau dzinorapirwe antu muzvibhedhlera mune zviro zvakasiyana siyana zvino sanganisire zvi hlayo zvekuti ukagumepo vanokugadzika votange kuchiku hloya wakagara pachihlayo ichocho.

Pane muchini yetinoona mukati mwezvibhehleya inoshandiswa ngeavavo ana madhokodheya kunyazwi ana mukoti kuhloya mukati mwemwiri yedu panguwa iyoyo yavanonga eitidetsera veitirapa.

Muzvibhedhleya mwedu kune mamweni matenda ekuti anamukoti kunyazwi madhokodheya avakoni kuona ngemadziso avo asi unobekwe pamuchini vochitanga kuhloza paruqonga runenge rweibudisa kuti chakadaro chakonzera kuti urware chiinyi.

Ukayende kuzvibhedhlera, kakurutu waguke makodo, vanemushini yavanoshandisa ndiyo kudura kuti vakone kukuyisira simbi inokona kukudetsera. Panguwa yoyo godo, ndoparinenge reyibatana nenyama kuti ripetuke pandau.

Kudai ngekuti kune michini inoshanda mukati mwezvibhedhlera inodetsera madhokodheya kuti vaziye chevanenge veida kurapa

Muzvibhedhlera mwetinoende kodetserwa kana nyama dzarwadza kune mitombo iriyo yakati kuti nemichini yavanoshandisa kuhloya ndiyo mukati memwiri dzedu nekuzoningira kuti chiinyi chavangatidetsera ndicho kuti tipore.

Kune zvihlayo zviri muzvibhedhlera zvetinobekwa pezviri ngenguwa iyoyo petinenge taenda kohloyiwa kakurutu kune vanozwe maziso kunyazwi mazino kuitira kuti ana dhokodheya vanase kuona.

Paripo imweni mishini iri muzvibhedhlera yakaita madumbu yekuti weide kupoteremo unotange wabaiwe naiti wochizoisemwo madhokodheya eihloza kuti pemene pane dambudziko mukati mwendaramo yako ngepaari.

Michini imweni inoshandiswe kuzvibhedhlera inokarirwe kuti yapedza kushanda inofana kuramba yakavharirwa. Kuitire kuti irambe inesimba rekukona kunge yeihloya zviro zveinofane kunge yeihloya mukati mwemwiiri dzevantu.

Utekwerede hunoshandiswa muzvibhedhlera une ungwarire hwazvinoda kuitwa zvakasiyana nezvimweni. Tutse zvikapedze kushande pamuntu zvinenge zveida kuti zvionekwe zveisukwa zvingarirwe zvizoonazve kubetsera umweni muntu uchauya.

Paripo imweni mitekwerede inoshandiswa mukati mwezvibhedhleya inosanganisira iyoyo simbi inokona kuhlongwa mukati mwegodo rinengana raguka kuti rikweererane nekupetukirazve kuti muntu azokone kuzohamba kunyazwi kushandise bokoro rinenge raguka.

Iripo imweni mitombo inogara yakadumaidziwa mwakangwaririka kuitira kuti isavhiringwa ateye yazoshandisirwe vantu anenge achide kushandisirwa mitombo yo imweni inoda kugara pa ndau dzinotondorera.

Kuzvibhedhlera kwetinorapwa kune imweni michini iriyo. Inenge yeida vakataticha ngezvayo kuti vakone kuishandisa pakurapa vantu. Ngekuti haindobaiwi-baiwi ngemuntu weshe-weshe, saka zvinenge zvooda vane ruzivo rwakakura yaambo pakushandise muchini idzi.

Muzvibhehlera mwedu mwodetsereka kakurutu ngemichini irimwo inodetsere kuhloya mukati mwenyama dzedu nekuningira apapo panodaro pane zvitsinzwa zvoite kuti madhokodheya akasire mukurapa kwawo.

Mukaenda muzvibhedhlera mwedu unokona kuguma weidetserwa kunyanya une makodo anobviba simbi dzavanoshandisa imomo kunyazwi ivavo vane makodo anenge akaguka.

Kune zvimwe zviro zvinoonekwa muzvibhedhlera zvinoita kuti madhokodheya kunyazi Vanya mukoti vashandise nekudzingwarira kusanganisira mapehle anosimirwa mukati nenyara anosimirwa zvitenda.

Kune imweni mitekwerede ine simbi dzinoshandiswe mukurapa avavo vanenge vaguka makodo kubudikidza ngekushaisha kutsika kunyazwi kudhibana nezvinovagura makodo avowo.

Mitombo yeinasirwa inooneka kakurutu kuti pazvibhotoro zvayo kuti iri yevana vadoko inengeyakatonyora kamwana kadoko pamberipo. Kuitire kuti zviya nyore kune avo vanotengesa.

Kudayi ngekuti kune vantu vanohlupwa ngemitezo yakawanda mukati mwekupona. Kune avavo vanodetseka ngendaa yemadziso asi tikagume kuchibhedhlera vanopuwe mishonga yekudondedzera madziso eitonyarara voponazve mune chakanaka.

Paripo imweni mishonga inotenderwa kuti vanyari nemovha dzavo vakone kuhamba nadzo kuitire kuti akasangana nedambudziko unokone kutange kushandise iyoyo, akaemwera vemuzvibhedhlera kuti vagume.

Paripo mitombo yakawanda inenge yakanyorwa kuti mukati mune maphilizi manganai tutsezve unosise kumwa manganai. Kwoitazve imweni mitombo yekuti watoitanga kuti ishande zvakanaka unofana kumwa eshe.

Kune amweni mitombo yekuti usizi kunyorerwa ndidhokodheya aukoni kunyazwi kunyaitenga kune ndau idzodzo dzaunotengeswa ndidzo mitombo. Hino wagume kuchibhedhleya, dhokodheya unosisa kukunyorere pashi kuti uzokone kotenga mitomboyo.

Mitombo inopiwe antu inosiyana siyana ,kune imweni inowuya ngemihlobo wemaphilisi yekuti tinonwa nemvura. Kochizoita imweni yakaita kunga uchi yekuti unoita kunwa nechipunu.

Mwitombo imweni inooneka yeipuwa muzvibhedleya inonasirwa ngezviro zvatakajaiya zvetinoona mukati mwekupona kwedu kusanganisire mumbiti kunyazwi nemaruva emimbitiyo yetinoziya mwukati mwekupona.

Paripo imweni mitombo yetinoti tapuva kuzvibhedhlera tinoronzerwa kuzi haisisi kuti isirwe panjira ndokuti kushanda kwayo kunase kuoneka mukati mwemwiri yedu. Kakurutuzve iyoyo mitombo inovava ukasangana nayo parurimi rwako usizi kuise mvura.

Kakurutu ukaende kuchibhedhlera nemwana, pane mitombo yavanokunyorera kuburikidza ngekuti mitombo inomwe vana nemitombo inomwe vasharuka veantu yakasiyana. Saka ukazoende kune kunotengeswe mitombo, vanogume veikupe mitombo inoenderana nezera remwana wako.

Paripo amweni maphilizi etinopuwa kuzvibhehlera anoite kuti aenzanise zvinodiwe mukati mwenyama dzedu. Ngekuti kune vamweni vanhu vanobarwa zvakasiyana asi kuburikidza ngendaa yekuti unenge waende kuzvibhehlera kuohloyiwa unozooneka weidetsereka.

Ukaende kuzvibhedhlera kune imweni mitombo yousingasisiri kumwa usati waise chiro mundani. Vanotodaro kuti tanga warya ndokuti mutombo uyu ukone kuzoushandisa. Hino yakadaroyo mitomboyo vanotoda kuti muntu atange atsvaka chekuise mundani.

Imweni mitombo inoonekwe muzvibhedhlera inooneka yeide ana dhokodheya kuti warekete ndiyo ngekuti isizi kunge yareketwa ngezva yo unokone kumwe mapilizi ngenzira isiyo.

Mitombo inooneke muzvibhedhlera inosiyana ngekuti inode kushande painyi. Asi kakurutu tikaningira mitombo inoshande mumadziso inongana ine kaduri kekutontedzera ndiko kuitire kuti vantu vasarashe mutombo.

Pane rimweni denda rekuti wagume kuchibhedhlera unonge usingakoni kurya wega ngemuromo, hino vane mitombo yavanokubaira inoita kuti ikututsire simba ngenguwa iyoyo usingakoni kudziryira uriwega.

Kune imweni mitombo inenge iri muzvitumbu zvinoita zvingwaririkw ngatei zvinoda kushandisirwa pamuntu mitombo iyi Inoshandiswa peshe peshe asi inoramba yakakomyerwa pekuti vantu avaoni.

Mitombo yetinopuwa mukati mwezvibhedhlera mwedu, inosiyana. Pamweni pakhona kuwanda, kubudikidza ngekugwinya kunenge imweni mitombo inenge inemaphilizi mashomanana yambo, anenge eyida kumwiwa.

Kune imweni mitombo yekuti usizi kunyorerwe pashi ndidhokodheya, aukoni kuti uitenge kunyazwi ukaende kundau dzinotengeswe mitombo asizve wanyaende kuchibhedhlera unonyorerwa nekuzoronzerwa mamwiro ayo.

Mitombo yonasirwa mazuwaano, kunyazi inotengeswe ndau idzodzo dzinosisirwe kuti vantu vatenge, yakavandudzwa ngendaa yekuti zvite tenda zvawanda, asi kubudikidza ngekuziya kwavanoita mitombo yavo unoona weione mitombo inoenderana nezvawarwara.

Patinoenda korapwa kuzvibhedhlera kana patinoenda kotenga mitombo, kundau idzo dzeinotengeswa . Panenge pane zvakanyorwa pachitumbu zvemitombo kubudikidza ngemamwire etinoiita

Vanogadzira mutombo yemuzvibhedhlera vanohloya nekuningira kuti voisa muzvikotera zvakadini zvinoite kuti mitombo iyi ingwaririke kusanganisira mitombo yegotsorwa inonyanya kuiswa muzvitumbu zvinoita kuti ikasire kuzomwika kunyazwi kune unorwara.

Muzvibhedhlera mwetinoenda kune zvimweni zvitenda zvetinoronzerwa kuti zvinenge zvoda kuti udzibaye wega naiti kubudikidza ngekuti denda rakhona arichatendi kuti upedze zuwa usizi kudzibayr naiti.

Paripo imweni mitombo inode kugara irimundau munotondorera kunyazwi munokonywa kuitira kuti pasaa neumweni ungada kutambiremwo kuti mitomboyo inodhura kunyazwi inoreketsa ikatamika.

Magomboti kunyazwi mi mbiti ino shupira pakuti imweni yakona atizo zii chipimo asi mitombo yetino puwa ku zvibhedhlera yakanakire pakuti inenge ine zvipimo tutse toziya zvee kuti tinofana kumwe wakawanda kudini .

Nguva yechando kana kuti nguva yekutontora maningi iya tinoona kuti mumabuya vana vanoshatirwa kakurutu ngebesha hino kune mitombo iriyo kuzvibhedhlera yebesha kuti vaoneke veirapiwa besha iri.

Mitombo mizhinji yegotsorwa inopuwe vantu kuzvibhehlera inenge iri muzvitumbu kuitira kuti vantu vaoneke veimwa ngezvipunu ngezvipimo zviripo.

Kune zvitumbu zvinoshandiswa mukati mwezvibhedhlera zvinoite kuti antu atorwe ngazi yoende kohloyiwa mukati mwemuchini yozobve mukati mwemuchini ndopanobuda kuti chiinyi chinokonze muntu chamutsinza kuti aoneke eirwara kudaro.

Petinoenda kuzvibhedhlera pane amweni mapirizi atinopiwa kuti time asikadi kuthumanidza neamweni kuzoita amwe anothumanidzwa neamweni asi kakurutu vanoda maningi kuti vanhu vazomwa mapirizi varya .

Nguwa yatinopona vanthu vohlupiwa nezvitenda zvakasiyana siyana asi zvitenda zvinosanganisira zvemadziso zvaane marapirwe azvinoitwa kuzvibhedhlera hino akarwadza anode kukasirira kuenda kuchibhedhlera uone kurapwa.

Mitombo mizhinji iri muzvibhedhlera inopuwe ndumure inenge iri muzvitumbu asi ukaningirazve iriyo iriyo zvemitomboyo inongana yeitapira kuitira kuti vana vasaramba mitombo.

Kune amweni matenda anorwadzisa kunyazi mapapu ASI tikaenda kuzvibhehlera vanoguma vohloya voona kuti chemene mene chiri kuhlupa chinyi vasati vakuipa mitombo vapedza vanozokupa mutombo unoenderana nedenda raunenge waonekwa.

Paripo imweni mitombo yatinopiwa mukati mezvibhedhlera inothumanidzwa ngemvura kwakukurunga wotooneka weimwa izvi zvinoitirwa kuti utopinde mundani wosereresa apapo pangadaro peiirwadza.

Kudai ngekuti mitombo yemene yetinopuwa kuzvibhedhlera inonasirwa imweni yakhona yeibve kunzinde nemumbiti dzetinoziya dzetinopona nadzo muntaraunda mwedu. Zvinodetsera kuti vantu vaone zvevanorapwa ndizvo.

Kubudikidza ngekuti vantu vanokona kukuwara munharaunda, tino ukaenda kuzvibhendlera unogumayo woona kune mutiisa yavanoshandisa kupomba avavo vanenge vauya veijuja ngazi kuitira kuti ronda rioneke kusonwa kunyazi kuribata kuti risaramba reinyeketa.

Mitombo inoonekwa kuzvibhendlera inosiyana kubudikidza ngezera. Asi kakurutu mitombo inonyanyakupuwe kupuwe ndumure nekuti vana vadoko. Inenge yeitapira kuitira kuitira kuti vana vasawawiwa pavanomwa.

Iripo imweni mitombo inoonekwe kuzvibhedhleya inokona kuonekazve kundau dzinotengeswa mitomboyo kuitira kuti weshe warwara asazobvepo asizi kudetsereka.

Ngenguwa imweni mitombo inenge yagarisa mukati mwendau dzainotengeserwa inoonekwa yeidzasirwe mitengo yeinenge yeitengwa ndiyo. Izvi zvinoita kuti vantu vasatengeserwa mitombo yashata ngekuti inogara iri mitombo mitsva mune ndaudzo idzodzo.

Kudibudikidza ngekusiyana kwematenda, anorware vantu, tikaende kuchibhedhlera kunyazwi kunotengeswe mitombo ,kune imweni mitombo inokone kuite ekutengeswa iri yekudzodzwe paganda, kuti utenda uoneke weidzakira.

Imweni mitombo yetinoguma teipuwe kuzvibhedhlera inenge iri mukati mwezvitumbu kuite kuti ionike yeingwaririka izvizve padera pezvitumbuzvo panenge pakanyorwa mamwirwe euchaita mushongawO kudetsera avavo vanokone kuriyarwa.

Hurumende yedu yakaona zvakanaka kuti vantu vafundiswe ngedaa yekunaka kwekupona muntaraunda dzedu . Vanozviita veiningirazve ngekuti vantu vanokarakadza zvakanaka here mukati mwentaramo yavo kuti vantu vasarwara rwara

Kuzvikora kunotaticha vantu kubudikidza ngekuti hurumende yakati akufundwi mabhuku ega asi kuti nemitambo inoitweyo inoite kuti vana vakure veiziya chavanona maningi kuti chikora ere kana kuti ndiyo mitamboyo.

Muzvibhedhlera mwetinoenda kunorapwa tinone kuti ndao idzo dzinorapirwe vana vadodori dzinode vantu vanoshekerera yaamho kuti vana vasundurike kubhuya nekureketa kuti panovarwadza ngepari .

Hurumende yedu yakaona zvakasisira yamho kuti ngoumweni mukwo vemuzvibhehlera vanoende korapira vanhu kunga kuri kuzvikora kunyanya, kunyanya nguwa iyo inenge ichide kudonhedzerwe vana mushonga kunyazwi kubaire naiti zvinoite kuti hwana hweshe hudetsereke.

Mazuwano muzvibhedhlera manaka ngekuti vana vanotanga kuhloyiwe mazino kubve pamizera midoko. Zvoita zvekuti vadetsereke nekukura mazino avo akachena yambo. Zvasiyana nenguva yepasure apo.

Kubudikidza ngekuti muzvikora zvinotatiche vana munozwi ngavasimire ngubo dzakatodzana izvi zvinooneka zveidetsera vana kuti vasakarakadza ngendamo dzavasiya mumamizi ngekuti vari apapo vanooneka vari vanthu vakatodzana .

Vana vechikora veyiende kuchikora paripo mukuwo yamunoenda kotamba mabhora, zveyi zama zvee kude kuningira kuti vakakonere kumabhora ngevari vakakurira zvee kuchikora ngevari kuri kubetsera vana voo veshe.

Hurumende dzedu dzine mikana yadzinopa ndiyo vana vechikora kuti vaoneke veidetsereka. Kunyanya zvingwarire zvinooneka zveidetserwa kunyazwi kubhadhare muhlare yekutaticha ndiyo kuzvikora.

Vana vadoko kuzvikora vanofundiswazve ngenjira iyoyo yekutake makandira kunyazwi imweni mitombo inosanganisira kutake ngoma kuri kuda kuvadetsera kuti vakure vakangwara kunyazwi kuziya zvinodiwa pachiantu chedu.

Vana vadoko muzvibhedhlera zvavanoenda mune ndau dzavanoendeswemo mekotambira munenge mune hutekwerede hunoita kuti vavaraidzike nekungwadza ngonxo dzAke vari mukati mezvibhedhlera.

Kudai ngekuti kuno rapirwe ana adoodori kuno sangana ana mai nevana vakawanda zvinodetsera kuti amweni matambudziko anosangana nevamweni anokone kutodetsera zvee kakurutu ukabvunza umweni anenge ariyo iyoyo.

Ndaraunda zhinji mazuva ano vantu kadzi ku nyazwi vasikana vo detsereka yambo ngendaa ye avavo vanouya vei fundisa kunyazwi kupa izvozvo zvaka sisira kune avavo vo teere mazuva awo.

Hurumende dzedu kunyazwi nevamweni, vanobatira pamwepo kuhamba veifundise vantu muntaraunda kubudikidza ngekunaka kwekudzibata kunyazwi ngenjira idzodzo dzakanaka dzinoshandiswa kuti vantu vazvidzivirire kunze kwezvirwere.

Muzvikora zvaakwe mazuva anozvasangana zviro zvinodikwana nevana vadoko neavo nevati kurei kusanganosira iyona iyoyo mudzuwe nemutserendende dzino dikwanwa nevana vadoko.

Mukuhloyiwa kunoita vantu muzvibhedhlera kune zvimweni zvitenda zvisikaoneki ngemadziso edu hino vanadhokodheya vanozo pfeke mabhotoro rkuti vanase kuona ndivo kuhloya zvirwere zvonaizvi.

Kuzvibhedhlera kune michini inoshandiswa kuhluza ndiyo kunyazwi kukombe madhokodheya pane dambudziko izvi zvinoita kuti kurapwa kureruke ngendaa yekuti dhokodheya unenge oziya chaanenge echida kurapa.

Kuzvibhedhlera kunorapwe vantu kune madhokodheya anoningira ngezvakasiyana-siyana kusanganira avavo vanoita ngezvemakodo evantu ekuti wazwa panorwadza unoende iyoyo vochitanga kuningira kuti zviinyi zvinoda kuitwa pamakodo ako.

Kuzvibhehlera kune zvirwere zvinohamba ngedutu, zvakatodzana nebesha hino madhokodheya anenge akadumaidza murumo nemiro kuitira kuti vasabatire zvitenda zvakadai ngeizvi nguva yavanenge veirapa vantu.

Nguwa yega-yega tinoona kuti vemuzvibhehlera vanohamba kana kudaidzira vantu kuti vauye vaone kupuwe ruzivo ngendaa yemaponere avanokona kuita muntaraunda dzakaparadzana.

Mukati mwezvibhehlera mwetinodetserwa tarwara paripo imweni michini inotoda vanhu vakataticha ngezvayo kuti iwoneke yeishandiswa kana kuti yeishande vantu.

Ukashaishe kuwata kuri kumphatso paunozoende kuchibhedhlera vane njira dzokuningira ndidzo kunyazwi kutowa towa kana kutwasura apapo paunenge wavhiringidza ngokushaishe kuwata.

Kubudikidza ngekuti vantu mazuwa ano votange zvikora vari vana vadokounozoona kuti kunyazwi kuzvibhedhlera. Kune amweni madhokodheya eunotoona kuti ichiri mizera ichiridoko yaampho.

Kubudikidza ngekuti hurumende yedu inodetserwa ngedzimweni hurumende, tinoone kuti muzvibhehlera mitombo ine yakawanda inode kupihwa vantu vanorwara ngenguwayo kunyazi kunezvirwere zvimwe zvinooneka zveirura zveingenguvayo.

Madhokoteya anooneka aisimira kunyazi zvidhloko zvinooneka zvaimbonyera bvudzi ravo mukati mechidhlokocho kuitira kuti pavanozorape vantu vasaoneke vaizosanganise bvudzi nekurapa.

Pakurutu tikaende muzvibhehlera tinoone kuti ana mukoti vakawanda pavanenge patsinzw vanoonekwa veitsvake dhokodheya ngekuti ndiye unenge akafunde kudarika vona avavo nekuziye matenda eshe anohlupe vantu.

Vemuzvibhedhlera mazuwano pavanohamba mukati mwentaraunda vanenge vanerunxunga rwavanoshshandise kubeke mazita evantu veshe avanenge vadetsera , izvi zvinozodetserazve chamangwani kuti vakadetsera vantu vanganai.

Paripo nguwa imweni yekuti vantu vanenge vari muzvibhedhlera, kunyazi madhokodheya naanamukoti, vane pavanohamba muntaraunda kunyazi kuziise ntaraunda, kubudikidza ngenjira dzekuzvingwarira ndizvo, kubve kune zvimweni zvitenda.

Vashandi vemuzvibhedhlera vanooneka neumweni mukuwo veihamba mundaraunda kohloya zvinotengesetwa vantu veibikwa kunyazi kurya kuti zvirikubve ndau dzakasisira ere.

Vantu vanoshande muzvibhedhlera vanofundiswa kakurutu kuti vakone varekete neantu zvakanaka ngendaya yekuti muntu anengana eyirwara anonesa asi madhokodheya anenzira dzeku nyengerera ndidzo vatenda.

Maphirizi anopiwe vantu mukati mwezvibhedhlera, anosiyana siyana ngekushanda kwawo. Tutsezve kuti unomwa manganani pazuva, asi akawanda akhona avanokurudzira kuti vantu vamwe varya chikafu kuitire kuti vasazosvongwa.

Ndau dzinotengeswe mitombo inenge yanyorwa pashi ndiana dhokodheya dzinooneka dzeiiswe kuti panooneka kuti panojekerazve kuti wagumepo unoone kuti mutombo waunoda ndiwo ere kubudikidza ngekubvunzwa kweunenge weiitwa ngevanenge veitengesa.

Muzvibhedhlera medu vantu vanodetsera vantu vanenge vane ngubo dzinoita kuti vakasire kuonekwa ubeni nengobo dzawo kuitira kuti matenda azive kuti uyu ndiye anoshanda panapa zvinoita kuti vadetsereke ngekukasira.

Tika ningira ndaraunda dzata kurira mazuva ano tino ona kuti kunyazwi neva sharuka ve antu vaka ashira kuti ku zvibhedhlera ndiko kuno ponera vantu avacha nyanyi ku rambire mu mamizi nge nguva iyoyo mwiri peinenge yei rwadza.

Ukanyaguma kunotengeswe mitombo kana ndau dzatinotumwa kotenga mitombo unogumepo mitombo iya inenge yakazi rwii asi kubudikidza ngekuti vanenge vakazvindaticha ndizvo avazonetseki pakukupa mutombo wewanyorerwa

Kunotengeswe mitombo yetinenge tanyorera ngemadhogodheya, kakurutu vanoronga zviro zvavo kuti zvikone kuverengeka. Newe unonga vauyepo veida kutenge mutomboyo.

Ndau iyoyo inoonekwa yeitengeswe mishonga iyoyo yatinenge tanyorerwa muzvibhedhlera inoonekwazve yeitengeswazve kunyazi ruziwo runenge reide kudetsera vantuvo ngekuti kakurutu munenge muna ana dhokodheya vanodetseredza kupashangura mishonga iyi.

Mitombo ino shandiswe mukati mwezvi bhedhlera ino siyana ka kururutu ngezera ka zhinji zhinji ino shandisirwe vana vadoko ye muzvitumbu ndo iyoyo inenge yei tapira asi yeva sharuka ve antu ine kaku tsuma.

Ngeimweni mikuwo ndau idzo dzinotengeswe mapirizi nemitombo unogumeyo vantu vakadzara kuburikidza ngekuti vanenge veide kutenge mitombo yavanenge vanyorerwa kuzvibhadhlera ndiana dhokodheya.

Kubudikidza ngekuti muzvibhehleya munomboite nguwa inotamike imweni mitombo asi madhokodheya anokunyorere pashi kuitire kuti wazoenda kundau idzodzo dzinotengeswe mutombo vasakuhlupa tutse vakonezve kukutengesera .

Ndau dzinotengeswa mitombo iyoyo yatinenge tanyorerwa kuzvibhedhlera dzinoonekwa dzeironga mitombo iyi kubudikidza ngemazera kubudikidza Ngekushanda kwayo mitomboyo kuitira kuti zvive nyore tagumapo.

Ndau dzinotengeswe mitombo inenge yanyorerwa vantu muzvibhedhlera, dzinowoneka kakurutu panogumirika ngevantu kuyitira kuti anyorerwa akone kuzotenga mitombo yoyoyo.

Pane imweni mitombo inoonekwe pandau idzodzo dzinotengeswe mitombo inoite kuti muntu aoneke eiite masela akakura yaambo. Asi inonge yeidazve veiziya mashandisirwe einoitwa ngekuti imweni yakona ine zvifo zvainozosiya munyama mweantu.

Ndau dzinotengeswa mapilizi kunyazi mitombo yetinongana tanyorerwa mukati mwezvibhehlera, dzimweni dzakhona inoboura zuwa reshe, dzimweni dzine nguwa shomani yekuzokonya asi zvinodetsera pakurutu vatenda kuti vaone mutombo yavo.

Imweni mitombo inonyorwe kuchibhedhlera inotoda madhokodheya kana avavo vanoitengesa kuti vakone kukuronzera ngemamwirwo ayo kunyanzi zveinoshanda zvemene, ndokuti ukone kudetsereka ndiwo.

Tikaende ku zvibhedhleya kamweni kakona uno gumeyo mitombo younenge weida kurapwa ndiyo yozwi apana asi kune ndau dzino tengeswe mitomboyo asi vanenge veida panenge pakanyorwa ndi chiremba kukombe kuti vabve ku chibhedhlera.

Pane chikora chinoningirirwa kunyazwi tsamba dzinoningirirwa kunga dzine avavo vanowanikwa veizotengesere mitombo kune vanenge varwara zvinenge zvanyorwa kubve kuzvibhedhlera.

Kazhinjitu ndau dzinotengeswe mitombo yatinonge tanyorerwa muzvibhehleya dzinenga dzine zvikwangwari kuti wopinda uone ndimwo munotengeswa mitombo yemuzvibhehlera izvi zvinoita kuti vantu vasarashika.

Ndau dzinotengeswa mishonga yetinenge tanyorerwa muzvibhehlera dzinoshoshwa pakurutu kuitire kuti vanhu vasapotera kuenda kune mishonga yakona inodhura ikabiwa. Saka wagumepo unochizo kumbira kubudikidza nekuvapa pawanyorerwa kuti vakuashidze.

Tikaende kundau dzinotengeswe mitombo inorape vantu, tinoona kuti dzinenge dziri pandau yedzinokona kuerengeka. Ukagumepo unochizoronza kuti unode mitombo uri, kubudikidza ngezvawanyorerwe kuchibhedhleya.

Ndau idzodzo dzinoonekwa dzeitengeswe mitombo kakurutu dzinokona kukonya tutse dzimweni dzakona hadzitokonyi kuitira avavo vanenge wanyorerwa mitombo inemge yeide kutengwa vazoona pekuitengera.

Ndau dzinotengeswe mitombo dzetinenge tanyorerwa ngemadhokodheya dzinooneka kakurutu ngekuti dzinenge dzakaiswa chikwangwari chinokhombisa kuti ponapo apo panotengeswa mitombo zvoita kuti vanthu vasarashika.

Tikarende ndau dzinotengeswe mushonga kakurutu dzinorongwa ngendaa yekuti dzinoshande zvakatodzana nezvinorape zvakatodzana. Dzinoiswa padzo dzega dzinorapavo chimweni dzoiswavo padzo dzega dziite nyore pakutonha.

Munyari muntaraunda mwedu, kundau dzinoita zveku tengeserwa vanthu vemuzvi bhedhleya vanogumeyo veidetsere vantu kunyazi kuhloye vanthuvo kuti varikupona ngenjira dzevano ningirira ere izvi zvinodetsera kakurutu ntaraunda dzedu ngekuti kune vanhu vasingakoni kuende kuzvibhedhlera ngenguwa.

Kuvakwa kweitwa zvivakwa zvemazuva ano, voise pombi dzekuti muntu abude muchilavha ashambe nyara dzake. Kuitire kuzvidzivirira kune zvimweni zvitenda zvinohamba kubudikidza ngenyara.

Vanoona ngezvekupepesheka kwematenda mukati mwendaraunda dzatinopona ndidzo vane nguwa yavanohamba veidonhedzera vana mumakanyi kunyazi nemuzvikora mwavanenge veitaticha kuitira kuti vana vakure vakagwinya.

Kubudikidza ngekuti vantu vofundiswa ngezveutsanana, kakurutu kune matenda anouya ngezvevane ufende, vantu mundaraunda voziya kuti vakahambire kuzvimbuzi ,vanosise kushamba nyara dzavo.

Vanoona ngezveutano kunyazwi vemuhumende vanenge veihamba ndau dzakaparadzana kuri kuda kusangana nevantu kuti vavabetsere mukati mwekupona kwavo ngendaa yematenda enenge arura mukati mwekurarama.

Kubudikidza ngekuti hurumende nevainobetserana navo vanooneka veihamba munga muzvibhedhlera, mungaa mundau mwedu veifundisa vantu nenjira dzakanaka dzekupona ndidzo. Varipo zvemweni zvavanoramba veiita kwenguva yakareba atei vantu vaoneka veidetsereka.

Kakurutu nguwa iyo inohamba vantu vemuzvibhedhlera kuende muntaraunda dzedu vanenge vakasiye ndau yekuti vanoda kubvunzwa vauye vabvunze kuitira kuti vantu vaone kujekerwa ndizvo nemaponere akanaka.

Kuhamba kunoite vanthu veifundisa muntharaunda mwedu vanosanganisire vekuzvibhedhlera kunyazwi vashandi vehurumende kunoite kuti vanthu vaoneke veidetsereka muntharaunda dzavanoponera nekuziye zvirwere zvinodaro zveihlupa.

Ngeumweni mukuwo vantu vehurumende kunyazi ,vakabatana nemadhokodheya, veienda kodhibana nevana vezvikora, vanozviitire mukati mwendau yakasunturika, kuitira kuti muntu weshe aonekwe eikwana.

Kune nguva imweni yekuti vantu vemuzvibhedhlera kunyazwi vakuru vemuhurumende vanotume vantu vanouya muntaraunda veiunganidze vantu veivafundisa kunyazwi kuvarudzira ngenjira dzakanaka dzekupona ndidzo mumwamwizi mwavo.

Kudai ngekuti zvimweni zvirwere zvinokona kunesa nguwa yakareba yaambo, tinoona zvikwangwari zvinonasirwa mukati mwentaraunda kunyazwi mukati mwezvibhedhlera zvinenge zveipe vantu kuboore ndxondo kuti vaoneke veidetsereka mukati mwekupona.

Panoende vantu kuzvikora zvekutaticha zvepadera, zvinosiyana ngemakore avanonga vachitaticha ndivo. Ngekuti kune avavo vanenge veide kufunda kuite madhogodheya makore akona anenge akawanda maningi.

Muzvibhehlera munoonekwa mweirapwe vantu ngenguwa imweni kuburikidza ngekuti vantu vanenge vawanda, tinoone kuti pamweni pakona vantu vanorapirwe mumatende nemadhokodheya asi chavanonge veida ngechekuti paoneke pakasundurika.

Kubudikidza ngendaa yekuti vantu pavanohamba muntaraunda dzedu veitifundisa ngenda yemaponero vanotipa mukuwo wekubvunza kuti pane panode kubvunza zvinozoita kuti tisare teizwisisa kubudikidza ngezvatinenge tafundiswa .

Kunaya kunoita mvura mumamuzi kunoita kuti shango rikure kakurutu zvoite kuti ndunga dziwande ino vemuzvibhedlera vanohamba veyipe vandu makwehle ekuvharidzira ndiwo kuti ndunga dzisarume vandu.

Kudai ngekuti madhokodheya owanda kwane zvibhedhleya zvoningirana ngezvitenda zvakasiyana siyana kuti wazwe chakurwadza zviya vanokudetsera kuti enda kuchibhedhleya chakati ndokwaunokasirirwa nekurapwa cheunozwecho.

Vantu pavanoende mukati mwentaraunda dzinotambwe mitambo tinoona amweni mazuwa vantu vemuzvibhehlera vanouyawo mukati mwendau dzoidzodzo kuti vaoneke veihloye vantu kunyazwi kudetsera vantu mahara kuti vasarwara.

Vasharuka vanohambe muzvibhedhlera kunyazwi nendau dzinogare vantu veifundisa vantu ngenjira yekuzvidetsera ndiyo kuzvirwere zvinenge zvarura vanoita mushando mukuru yaamho ngekuti vantu vanenge vooziya maponero akanaka.

Vashandi vemuzvibhedhlera kunyazwi nevashandi vehurumende vanombohamba veipinde muvantu nentaraunda dzinogara vanhu veihloyere vanhu kuntaraunda dzavo izvi zvinodetsera kuti wese une chifo unooneka eidetserwa nguwa ichipo.

Ngemukuwo umweni vantu vemuzvibhedhkeya vanoende kunotambire antu kunyazwi kwavanotambire bhora kuite kuti vaone kovadetsera nekuvarapa vari iyoyo izvo zvinoita kuti matenda asaramba eirura.

Nge umweni mukuwo pano hambe vantu ve hurumende kunyazwi ve muzvi bhedhlera vei fundise vantu vanova pfekedze ngubo dzinenge dzei ronze zva vanonge vei fundiswa nge mukuwo iwowo kuri kuzame kuti mashoko ahambe agume nyika dzaka kura.

Mukati mwekupona kwetinoita hurumende inooneka yeisa zvikwangwari pandau dzakaparadzana iri njira yekude kufundisa ndiyo vantu kana kuti kuthyitidzire vantu vanodaro veide kuite musikazwa.

Kunobarire vantu mukati mwezvibhedhlera, tikagumeyo unoone kuti pane vamweni vanamai vanenge veizwi berekerai vana pandani kubudikidza ngekuti nguwa imweni vanavo vanenga vabarwa nguva yavo isati yanase kukwana. Hino unenge achide kuti azwe diti ramai kuti anyarare.

Paripo zvikora zvino fundiswe madzimai ku zvibhedhlera kuiitire kuti nge nguva yavano funge kuda kuzoita mimba vanenge veizo ziya mabatiriro awano ite mimbadzo atee avana.

Muzvibhehlera mwedu mwaane kunoenda kweifundiswe anamai ngendaa yezvekubara. Kunyazwi muntaraunda mwedu vanouya vekuzvibhehlera veitifundisa ngendaa yezvekuarike vana. Kuti vantu vaoneke veidetsereka.

Kuenda kuzvibhehlera kune imweni mitombo inongwarirwe pandau dzinotontorera. Mitombo iyi ndiyo inozobairwe vantu kusiyana ngekuti denda rake ranenge eyizwa riri rei.

Ana mai vane mimba vanoende mukati mwezvibhedhlera kuda kohloyiwa nekuzoziiswa ngemishini kuti mwana wavanenge vakatwara unenge uri mwananyi ngokuti zvinooneka zveibude pakamberi poruqhonga veitoona kuti mwananyi uri mundani.

Kune muzera yevana vadodori inenge iri muzvibhehlera inenge yaonekwa kunzwi nguva yavo yekuti vabude muzvibhehlera aisati yakwana kubudikidza ngekuti nguva imweni wkasirise kubuda mukati mwendani yamaiake.

Kwane njira dzakawanda dzekuhloya ndidzo mimba kunyazwi nekuhloya kuti mwana wakagara zvakanaka ere mukati mwendani yamai ake, zvinosanganisire michini inooneka muzvibhedhleya inotokomba kuti mwananyi uri mundani mamai.

Muzvibhedhlera mwetinoende korapwa mwaane mishini yekuti vanokone kutore ngazi yako vohloya kuda kuone zvirwere zviripo tutse zvee zvirwere izvi zvinosanganisira kunyazwi shura matongo yadai kupararira pashi penyika ino yeshe.

Muzvibhedhleya mwetinoenda korapwa kakurutu mwane michini inohloyiwa ndiyo kubudikidza ngenjira dzo kuti vaone kuti muntu uyu une mimba ere kana kuti aana ende vanokupa chikotera chekuti unoisemwo zvavanenge veiningira ndizvo imwomwo.

Nguwa imweni petinoende kuzvibhedhlera tine simbi dzetinoisirwa dzinohloya mukati mwedu kuzwa kuti mwiri yedu irikusisira ere kunge teipetuke kumuzi kana kuti zvotode kuti vantu varapwe vaonekezve veimbopuwe mubhedhu veihloyiwa ndiwo anadhokodheya .

Ngeimweni nguwa vasharuka vemuzvibhedhlera nevehurumende vanombohamba veifundise vanthu muntaraunda mwetinogara nekuponera kubudikidza ngenjira dzakanaka dzekupona ndidzo kunyanya kubanze kwezvirwere zvinenge zvarura.

Kune mikuwo imweni yekuti vanhu vemuzvibhehleya vanohamba munharaunda dzedu veitifundisa ngenjira dzakanaka dzekupona dzidzo kunyazwi nezvinyorwa zvavanohamba veikandira vanhu kuti vaoneke veitaticha nekufunda ndizvo.

Mvura inoshande zvakawanda mukati mwendaramo dzedu, tinozwa kuti mukati mwendaramo dzedu, mukati mwengazi mvura ndiyo yakapinda kuwandisisa hino tikaguma kuzvibhedhlera vanoreketa ngekumwe mvura yakawanda ngekuti inodetsera mukati mwengazi yedu.

Muzvibhedhlera mwedu mune ndau dzimweni dzekuti ,dzinenge dzakanasirirwa avawo vane zvitenda, zvisikaoneki ngemadziso asi zvinode kuti muntu aradzikwe pamubhedhu veihloya, ngemichini irimwo, kuti vodetsera muntu madetsererei.

Pane njira dzakavanda dzekudetsereka ndidzo kuti nyama dzedu dzirambe dzakagwinya zvinosanganisisre kurumba, kunyazwi kutambe mutambo asizve kunyaazwi kuzvibhehlera vanokona kukudetsera nenjira yaunokona kushandisa uri kumuzi kwako.

Vantu vanoite mitambo vaka wanda vakona vano hamba ne chikati kuitire kuti vazoona kunyazwi paru punga rwavo kuitira kuti vaone nguva yavanenge vashandisa paku gwinyisa nyama.

Kungadi ngekuti vantu vanenge veitaticha kuti vazoita madhokodheya vanoshandisirwa utekwerede wakaita kunge vantu kuti vajaire nekuzoziya kuti ichi chinoshanda pari ichi chinoshanda pari ngenguwa iyoyo yavanenge vakuzorape vantu.

Pane imweni mitekwerede iri mukati mwezvibhedhlera yetinoona yeyipuwa avavo kune vanenge vakuwara kunyazwi vaome ndundi kana mutezo yavo iri njira yekude kuzama kuti mitezo ipetuke pandau yayo .

Hurumende yedu irikudetsera kakurutu qvavo vanode kuita zvemutambo kuro varambe vari vakagwinya kubudikidza ngekufundisa vanthu vo avavo ngekuvabhuira ngenjita dzekuramba veidetsereka ndidzona.

Kune avavo vanoite zvekutambe mutambo kuzvikora vane zviro zvavanokarirwa kuti vange veiita. Kusanganisira chikafu chavanorya. Kunyazwi nezvavanoningirirwa kuzi vange veiita, kumwe mvura yakawanda kuitire kuti vasapera simba voorumba.

Panoende vantu kuzvibhedhleya kubudikidza ngerwara ngemakodo paripo zvavanopuwa zvinopfanya. Kunyari kupetudza makodo pandau kuri kuzama kudetsera muntu kuti asaramba aijiyeya ngekurwadziwa .

Pane utekwerede hunoramba huri muzvibhedhlera hunoiswe pasinde yaambo ngekuziikana kuti zvinonyanya kushanda maningi zvirozvo. Kudai ngeizvozvo zvinoputire maronda anenge achekwa. Kudaizve ngeizvozvo zvinokone kushandiswa, dzingaa naiti pamwiiri yevantu.

Muzvikora mwetinofunda kunyazwi kuzvibhehlera tinokurudzirwa kakurutu kuti tiite nguwa yetinorumba kunyazwi kutamba irinjira yekuti nyama dzedu dzirambe dzakagwinya

Tikaenda kuzvibhedhlera tinzwa kuti mvura yakanaka yaambo yekumwa ngekuti inotutsire ngazi mukati mwekupona kwemuntu asi teindazve kumitambo vanodarozve kuti tutsirai kumwa mvura yakawanda kuitira kuti musazopererwe nemvura nemukuwo wamunenge meijuwika.

Kunodetsera kakurutu kuramba weitambe mutambo kunyazwi kurumba kuitira kuti nyama dzako munthu nemwiri wako ugare wakagwinya, izvi zvinokurudzirwa kakurutu kunyari kuzvibhedhlera kunana dhokodheya.

Avavo vanokona kunge vanike ntunji, vanoendeswezve kuzvibhedhlera, asi madhokodheya anosiyana, ngekuti kune madhokodheya anoona ngezvemakodo ega, ndivozve vanokonazve kuzokudetsera, kuti ntunjiyo ipetuke pandau.

Petinoenda kuzvi bhedhlera veirapa vanohloya zviro zvakawanda zvinosanganisire kuhamba kwemwoyo kunyari kurumba kwengazi kuti kuchiti kuita ngenjira kway ere yavanoningirira vona vemu zvibhedhlera.

Kudai ngekuti ruxunga rwadzara pane vantu veshe veshe madhokoteya vanokona kutorapa muntu veinonana naye vari kundau dzakaparadzana asi veibhuya kuti ite chakati bate chakati zveidetsere ndaramo yemuntu.

Pane nguva iyoyo yetinoti taende kuzvibhehlera tinooneka teiachidzwe zvakanyorwe pashi kuti tierenge nekuti tiwane ruzivo zvirambe zveibude mukati mwendxondo dzedu kuitire kuti tisariyarwa.

Muzvibhedhlera mwetinodetserwa ana dhokodheya vanoshandisa rupunga kuhloya ndiro zvimweni zvitenda kuitira kuti vakone kutidetsera mukati mwendaramo dzedu nekutidetsera pazvifo zvatinenge taguma nazvo.

Kudai ngekuti anachiremba vanobetsera vantu vakawanda yambo vanezvanotora voise murukungwa hwavo kuti vazokone kunongira kuti ngana waibetserwa ngei ngana waineseka ngei.

Ana dhokodheya mukati mwezvibhedhlera vanenzve imweni mitombo kunyazwi nemichini yavanoshandisa kuhloya ndiyo kuone kuti muntu zvichakasisira ere, michini iyi inoshanganisire unokeresa kuone uremu hwemuntu kunyazwi unoone kuhamba kwengazi yemuntu, kunyazwi matakire emwoyo.

Tine mitekwerede yakawanda kudaro yemuzvibhedhlera inokone kunasirwa kuitire kuti vana vaziye kuti ichi chinoshandei ichi chinoshandei asi isiriyopi zvee inozoshandiswa ngemadhokodheya kuburikidza ngokuti zvinenge zviri zvokutambisa zvavanenge vapuwa.

Paripo zvimweni zvitenda zvinobuda paruthlunga dzinoshandiswa ngemadhokodheya kuitira kuti madhokodheya akone kuona madetserere avanokona kukuita kubudikidza ngezvinobuda zvinonga zvakanyorwa paruthlungarwo urworwo.

Kunerimweni denda rekuti ukaenda kuchibhedhlera ausisi kuende kuretu maningi nanamukoti kunyazwi dhogodheya. Hino vanochizoise zvihlayo zvekuramba vakakuhloya kuona kuti zvirikuita nani ere kana kuti zvirikuangira.

Pane njira dzakawanda dzekudetsereka ndidzo kunyazwi kurapwa ndidzo asi kudai ngekuti mazuwa anaya vantu voshandise ruthlunga rwavo unokone kutoenda apapo otsvake kuti chinondihlupa ngechakati ndinorapwa ngeyi.

Utekwerede hunoshanda mukati mezvibhedhlera hunokona kuzoshanda ukurutu madhokodheya atanga ashandisa rukunga nemichini unokhomba kuti panorwadza pemene pemene pemuntu ngepari.

Kudai ngekuti imweni mitombo kana pagomboti anosimika ngevantu tino kuti munyari muzvikora pane ndau ndinotosimwe magomboti kutiwo kuitira kuti vana vezvikoro vazive ndiye kushanda kwavo nezvaakakoshera.

Mumamizi mwatinogara nekupona tiri mune vasharuka vanoziya kushanda nemutombo yechibhoyi yekuti ukaguma kwaari unokudetsera ndiyo uone kupona kunyazi kune madenda anenge eikuhlupa.

Kune imweni muriwo inoshandazve kuita mitombo mumamuzi mwedu. Inosanganisa bangarara asi arioneki reibuda gore reshe. Rinooneka riine nguwa rarinobuda kunyanya nguwa inotange kunaya mvura kakurutu.

Magomboti kunyazwi imweni mitombo yatinooneka teiona muntaraunda metinoponera. Inonga yeida vanonase kuziya ngezveyo kunyazwi chipino ngekuti vazhinji vanenge vasikaiziyi inonesa kundomwa nekuti inenge isina chipimo chakanaka.

Imweni mitombo inowonekwa yeishandiswa mukati mentarawunda mwedu, inohluma yega kwoitazve imwenizve yatinoshandisirwa inoite zvekusimwa ngevantu kuti vaone kukona kuzoishandisa mukati mwekupona kwedu.

Magomboti neimweni miriwo inomera yega mumabuya ndizvo zvinoshandiswa kurapa zvimweni zvirwere zvatinodhibana nazvo mukati mwekupona asi zvinenge zveida kuti unasirirwe ngeawawo anonasa kuiziya.

Mitombo yetinorapwa ndiyo mukati mwemandaraunda mwetinogara imweni yakona inode vasharukwa vanoziye mashandisirwe einoitwa kenguti inokuwadza kunyazi inokone kutouraya muntu ikashandiswa ngenzira isiyo.

Mitombo kakurutu magomboti atinotsa teimwa tiri kumamizi, anode kumapuwa nevantu vanonyase kumaziya ngekuti imweni yakona mbiti inouraya ikaryiwa ngevantu.

Kakawanda vanoziya ngezvemumbiti yemushango avanyanyi kude kubhiire muntu hweshe hweshe ngemashandisirwe ayo ngekuti vamweni vakhona vanenge veitoite mare ngekurape vantu ngemutombo iyoyo.

Paripo imweni mitombo kunyazi magomboti atinoshashandisa mumamuzi medu anotutsira ngazi mukati mekupona kwedu. Zvekuti wanya guma kuzvibhedhlera ana dhokodheya anokuronzera kuti enda korya chakati ndochinoita ngazi itutsire mukati mendaramo.

Amweni magomboti atinoshashandisa mukati Mekupona anohluma maruwa amweni akona ndiwo anotsiwa nzinde asi zveshe zveidetsera mukurapa kunyazi zvinohlupa kunyanya dzevantu.

Imweni mitombo yetinomwa kunyazwi magomboti etinomwa mukati mwekupona anooneka eibve pane izvozvo zvatakajaira kuoneka teirya kusanganisire mitsvore yetinotonda mumadhumbe zvinoonekazve zveidetsera mukati mwendaramobdzedu

Mitombo kunyazwi magomboti anotsiwe mukati mwentaraunda dzatinopona ndidzo. Anoda vanomaziya kakurutu ngekuti imweni yakona inodhibaniswa neimweni kuitire kuti matenda aoneke eirapika.

Kune imweni miriwo inooneka yeiryiwa ngevantu kubeni ine zveinodetsera kurapa mukati mwendaramo dzevantu. Hino vasharukwa vanokone kushandisa iyoyo miriwo kuri kurapa amweni matenda atinosangana nawo mukati mwekupona.

Amweni magomboti etinoona, mushango, muntaraunda mwetinopona tiri, tinongangana takambomaerenga kunyazi mumabhuku, asi kakurutu mitombo yechiantu inode vantu vanoizwozisa pakuishandisa.

Kune imweni miriwo yatinopona nayo mukati mwenharaunda dzedu. Inooneka yeitinasira mwiri yedu kubudikidza ngenguwa iyo yatinooneka yatinooneka teidyra mbiti yo iyoyo. Asi iriyo iriyozvee mbitiyo inokonazvee kunasira mapilizi atinozomwa muzvibhedhlera.

Mitombo imweni inoshandiswe mukurapa inoshandisirwa mashakani akhona, imweni ndiyo inokuiwa yoiswa muzvitumbu kana chiwenda wochizotora weichidetsereka pane matambudziko eunawo.

Kubudikidza nekuziya ,kubudikidza ngekuronzerwa kunyazwi kufundiswa kwoitwe vantu mundaraunda. Amweni magomboti vantu vototsvaka vemene nenjirazve dzekurapa ndidzo avodziziya kuburikidza neruzivo rwevanopuva.

Mitombo yakawanda inoonekwe mukati mwezvibhedhlera inouraya kunyazi makonye emene. Tikaningira kune imweni mitombozve inokone kuuraya makonye anouye mumazino kurikungwarire mazino evantu kuti dzisaite mbiswe.

Vasharuka vanoita zvema gomboti vanokuma voomesa vongwarira vakaemera avavo vanozouya veida kudetserwa kunyazwi kutsvake kupona asi vanosise kuite kuona kuti zvaoma ere vasati vakonyeremwo muzvi matumbu zvava nongwarira.

Ngekuti imweni mishonga inotorwa nzinde dzoomeswa dzochizokuiwa kuitira kuti zvizomwika vanoona ngezvemutombo kunyazwi magomboti vanozviziya izvozvo kuti inoda kukuya yochizopuwa antu kuti amwe .

Kune zvimweni zvirwere zvinosanganisire kuwawiwa kudai ngekuti wasangana nemharazana kana kuti wahambwa ngechikukwa asi iriyo mitombo yatinokuwa kuzvibhedhlera kuti tidzore kutontodza kuwawakwo kweshe zvioneke zveipora.

Mitombo yetinoshandisa kana kuti magomboti etinowoneka teyishandisa mumamizi, anoda kakurutu kuti umapiwe ngevantu vanoziya ngekuti ana chipimo chakanyorwa pari asi, zvinode vasharuka vanenguwa vemashandisa kuti vakubuyire.

Kuzvibhedhlera tikaendeyo unoona kuti pane michini inohoya zvakasiyana-siyana, kusanganisira michini iyoyo inokone kukombe kuti mushana vemuntu unedambudziko. Tutse vopuvezve mishonga yekubetsereka ndiyo kuti usanyanye kurwadza.

Kazhinjitu kune imweni mitombo inogare iri muzvikotera yekuti tinende kuzvibhedhlera vanotipa mutomboyo iyoyo asi inengana ine mapilizi akawanda yaampo ekutii kazhinjitu mukwehle unokone kurashika.

Kune amweni mafuta ekudzora anooneka eibva kumimbiti kunyazi magomboti atinoshandisa mukati mwekupona asi zveshe izvi zvinenge zveiitirwe Kuti ona mafutawo aonekwezve eirape zvinga zvisasa pakati peganda revanhu.

Muzvibhedhlera medu mune mitombo yakawanda inokone kupuwe muntu inorape chiro chimwecho, kochizoitazve mitombo inokone kudetserana kurape denda rimwero. Izvi zveshe tinozvipuwa ngemadhogodheya anenge atinyorera.

Mumakanyi matinogara mune magomboti anokuyiwa vokupa womwa kusanganisa nemvura kozoita amweni anoita ekuryiwa mashakani akona akadaro kuitira kuti munhu apone.

Kune imweni mitombo iri mumabuya yekuti ukayikuma mashakani akona, inobude mukaka, asi vanodziziya ndizvo vanoti musarekera mukaka iyi yeyipinde mumadziso ngekuti inotsopora.

Kune imweni mimbiti yatinoshandisa anganzi magomboti atinoshandisa asi tinoona teisiya yeikura kuita mbiti yakura mukati mekurarama kwedu kunyazi vamweni vanoshandisa nzinde dzakona kurapa.

Imweni mitombo yetinooneka teirapwa ndiyo inokone kutorwazve kutoite muriwo yesadza yemene kubudikidza ngekuti zvikapipidzwa zvikaira zvinonaka mukati mwemuromo yevantu votooneka veirye muriwoyo ngenjirayo iyoyo.

Pane miriwo yatinorima mumizi medu inosanganisira mutikiti ,inoonekwa ine zvinodiwa mukati memwiri dzedu .Asi vamweni vanozokuthwumanidza neimweni mitombo kuite kuti isanyanye kuwawa.

Kune mitombo inogone kushande zvakawanda kusanganisira kuzodze paganda kunyanwi kutswanya-tswanya kwakumwe mvura yakona inosanganisire gavakava rinobetsera kakurutu kunyazwi mukati mekupona kwedu.

Vasharuka vanenjira yavanorapa ndiyona mwiiri dzedu kuti dzisanyanye kuwande mafuta mukati mwadzo kuburikidza ngekurye chikafu chakapipidzwa. Kunyazwi nenjira dzekudhaya dzavaishandisa mukudzirapa ndidzo ndoodzavanokurudzirazve kuti tishandise.

Mutombo yetinodetsereka ndiyo nemagomboti, amweni akona anotoreka kunisime pamuzi asi imweni yakona ndeyekutokumire mushango mwona imwomwo voxhumanidza kwakutomwa wopona.

Mumakanyi mwatakakurira mune imweni mitombo yekuti inosisa kutsvakwa ngevantu vanonasa kuiziya ngekuti imweni yakona yakatodzana ngeisikanasi kuita zvakanaka mukati mwemwiri yavantu.

Kune imweni mitombo yatinoshandisa kunyazwi magomboti atinoshandisa anobare zviro zvekuti unogone kutore zvana zvakona otorya zveirapa kana kuti unokone kutore nzinde wobwabadisa wooneka weimwa mvura yakona.

Kume imweni mitombo yetinoshandisirwa nemagomboti etinoshandisirwa anotandira neimweni mimbiti kochizoita imweni inotokura kuite mimbiti kuite zvipfiba yekuti vanorapa vanochizotse nzinde dzakona vochizokuya kunyari kubwabwadisa.

Kudai ngekuti muntaraunda mwatakakurira tinoziye vantu vanoziye ngemitombo kunyazwi magomboti anorapa nguwa iyoyo yatinenge teizwe ndunji dzedu dzeirwadza.

Kakurutu magomboti kunyazwi mimbiti inorapa inode kuzwi itsvakwe ngevantu anoiziya ngekuti mihlobo imweni yemimbiti yakatodzana asi panonga pooda wemene mene unobaaziya kuti uyu ndiwo wemene.

Kudai ngekuti imweni mitombo yetinoshandisa nekupona ndiyo yosimika mukati mweberere kunyazwi pandau petinogara zvaaoneka zveidetsera kakurutu vantu vanonga veirwara mukati mwentaraunda.

Amweni magomboti anoonekwa eirimwe pamizi dzevantu kuitire kuti zvikatsinza muntu unorumba okuma gomboti riya odzidetsera ndizvo nekupipidza nekuchizomwa kunyazi kushandise nzinde dzakona.

Mimbiti kunyazi nemagomboti etinoshandisa mumakanyi mwedu ine mazita mamweni eyinozikanwa ndiyo eyinokona kidaidzirwa ndiyo kumuntu weshe asi isusu tinoonekwa teyidaidza nemazina edu atakajaiya mukanyi.

Imweni yemitombo kana kuti magomboti atino shandisirwa tiri mumakanyi inosimika kunyazi pachivanze kana mumuzi mwedu zvokuti unokona kuzoikuma wochishandisara apo uri pamhatso.

Kudai ngekuti muntaraunda dzetinopona, vasharuka vashomane vanonase kuziya magomboti asi imweni yakhona mimbiti tinoiona zuwa ngezuva asi tisingaziyi kuti ndiyo inorapa.

Kakawanda muntaraunda dzetinopona, vanoziya ngezvemagomboti avanyanyi kude kukhombe vantu veshe kuti vaziye, kunyazwi nematxumanidzire evanoiita, magombotiwo avadi kuti aziikanwe.

Imweni mitombo yatinooneka teirapwa ndiyo inoshandazve semiriwo. Vakawanda vanoitora vochibika vozopipidza vorya ndiyo sadza. Asi zvinoda vanonasa kuzviziya ngekuti ukatora zvisizvo zvinooneka zveizokushatira mukati mwekupona kwako.

Imweni mitombo inoshandkswe kurapa inotokumiwe kwakutapura kwakubika zvinosanganisira ngaka kunyazi muchikuwawa zvinodetsera mukati kunyazi kuuraya makonye munyari mundani mwevantu.

Mimbiti imweni inoshandiswe kurapa ndiyo antu inomera yega mukati mwemizi dzedu kunyazwi muchiwanze asikune imweni inoite zvekupakidzirwa kunyazi kusimwa kuti izoone kurape vantu.

Kune imweni mimbiti inokura kureba kuende mudenga inoshandazve semagomboti. Kunyazwi vanodziziya vanozoziye kuti mihlobo iyi ichida kutsire nzinde here kana kuti inenge yeida kutorwe mashakani akona.

Mutombo mizhinji kunyazi nemagomboti mazhinji anonyanya kuzoshandiswa ambokumiwa owomeswa, awoneswa ochizo kuyiwa nekuchinobekwa mumvura muntu eyichimwa.